Tinokurudzirwa kufundisa vana vedu vechidoko kuitira kuti vazotidetserawo kutirapa mangwani sezvinoita vamweni vana munharaunda zvakadayi ngevana vasikana nevakomana vechidiki vanofanirwa kuti vadetseredzwe kufundiswa nyaya yezvirwere zvakasiyana siyana kuti vaonekwe vachidetseredzawo mukati mwendaramo yevantu veshe vemunharaunda kuitira kuti hwutano hwemhuri hwuenderere...

Ana adoko indaka yedu pachindau chedu chirere chizokurerawo chingwarire chizokungwarirawo ngemashokowo vana vadoko vanofa vanosisa kubatikirwa mukati meupenyu hwavo kuitira kuti mangwani vazokwanisa kuu kungwarirawo va vakuru ngekuti vanenge vachembera veide kuzo detseredzwawo.

Vana vanofanire kuningirisiswa maningi takaningirisana neutano hwavo kuti varya ere vaendeswa ere kuchibhehleya kakurutu takaningirisana nenyaya yekuti vanofane kugara veionekwa ngeanazvinafundo nanachiremba veiningira kuti mwana waapari unokereswa unozwinyi einingirwa eipenengurwa nganamukoti veiningira kukura kwevana vadoko pashi reshe.

Kushata kwesoro kana kuti kushata kwendxondo, chiro chinofanirwa kuwongororeswa mukati menyika kana mukati mentaraunda dzatinogara kubukidza ngekuhlonipha, nekuningirisisawo kuti chini chingadero chichikonzera kushata kwemasoro mukati mevantu, kukura here ?, kutsonga here ?,muchibarirwa here ? kana kuti chigariro? Vantu vese vanokone kusangana nekushata ngdxondo kana kudibana kwendxondo.

Ana mai vanonga vabva kudetserwa vapona, vanofanirwa kubatikirwa ngenjira yakanaka kuti vasaona chinovathikabeza, vasaona zveshe zvinge zvakati mbhoryo. Ana mai vakabva kudetserwa vanofanirwa kugara veishekerera veidakara ngekuti vanenge vapuwa chiro chikuru mukati mwendaramo yavo, vanenge vaponeswa kubva pazvakasiyana-siyana, ngekuti munthu akadzitwara zvakawanda zvinokona kuitika.

Antu ekuchipatara anofanirwa ,ekuzvibhedhleya anofanira kupota eihambira muzvikora eibairawo vana nekuona kuti vana avatywi naiti ere, ngekuti mwana akamhera atywe naiti zvinoita kuti kushanda kwacho kuthikazebeke, asi vakapota veienda vaindobaira ,veidini, veiningira vana vari kuzvibhedhlera, veibaira, veidzivirira kubva kuzvirwere zvinenge zvabuda apapo zvakaita segotsorwa nemakonye.

Tinokohomedzwa zvakanyanya kuti tishambe nyara nguva zhinji tichinge tapedza kushandisa zvatinenge tashandisa kunyangwe tisati tapedza kushandisa chimbuzi kana kuhya tishambe nyara zvinokurudzirwa ngebazi rehurumende nerezveutano.

Vasikana vechidoko vanokurudzirwawo kuronzerawo vamweni vavo maringe nezvekupanane ndani vachiri vana vadoko nekuti varekere kuita zviro zvepamanthi vachakatsonga. Zvinozokonzera kuti muntu azoite mimba arimwana mudoko. Akaite mimba arimwana mudoko , hazvizopi chimiro chakanaka mukati mwendaraunda. Zvinoshooresa nekupa matambudziko yakasiyana pamwana wemusikana.

Vasharuka vedu vakura vanosisa kubatwa zvakanaka maringe takaringirana nezveutano. Vanosise kuashire utano hwakanaka nekubatikirwa pavanoenda kuzvipatara koningirwa. Veibatikirwa ngemaoko mairi nenyara mbiri zvakahlamburuka zvisina chitikabezo mukati veionekwa kuti chingaa.

Muntu weshe unosise kutorwa kuti ngazi irikuhamba zvakanaka here, kukwira kana kudzaka kwayo, idambudziko mukati meupenyu hwemuntu. Mwoyo wemuntu unoshande kahle-kahle, ngazi yakewo yeihambe zvakanaka, zvakahlamburuka mukati mwetsinga dzake. Hino, muntu unofanirwa kugara eitorwe kuningirwe kuti zvirikuita here mukati mwengazi, irikuhamba zvakanaka here, airumbi here kana kuti.

Ndau dzinohloyerwa zvinonga zvatorwa mukati memiri dzedu kana kuti dzinoongorerwe zviro zvinenge zvinonge zveide kuoneka kuti chiinyi chiri kutirwadza mukati mwenyama dzedu dzinosise kuva nezviro zvakakwana zvibhotoro zvinosise kunge zvirimo zvekuisire zviro zvekuti tizoongorora ndizvo teizoningisisa kuti chiinyi chingadai cheitambudza kana cheitikabeza mukati mwemwiri wemuntu teionazve kuti...

Maturuzu anoshandiswe pautano anodikanwa maningi mukati mwendaramo yemuntu weshe, zvakawanda zvisingadi kushandisa maoko ega pasina maturuzi, maturuzi epautano anofanirwa kunga aripo nguva dzese muzvibhehlera zvakasiyanasiyana nguwa dzose.

Zviro zvinobetseredza mukati mekurapa keantu muzvipatara nemuzvibhedhlera zvinofanirwa kunge zvirimwo zvakakwanirana. Kuitira kuti vanode kurapwa vaonekwe veishandisirwa zviro izvi zvinoshandiswa matiruzi aya. Kuti zvioneke zveiendeka zvioneke zveibuda ngemazvo ngenjira yakahlamburuka zvisina chitikabezo zvisina kugononda zvisina kana kunzvengedzera. Tinokoshese zviro zvinoshandiswa pakurapa vantu mukati mentaraunda.

Muchini inoshandiswa kutora kana kututsire ngazi mukati mwemwiri wemuntu inosise kuwanda muzvibhedhleya kuitire kuti panengana paitike tsaona kana paitika zvisina kunaka zvinozokonzeresa kuti muntu azwi wakuwara kana kudini zvione kushandika ngemhando yakanaka ngekukasira kuitire kuti upenyu hungwaririke.

Vantu vanorarama neuroma vanodawo kudetseredzwa pazvekushandisa zvavo uye kuti vaonekewo kuti vahamba sei kubva pandau imwe kuenda pandau imweni. Zvinodiwa zvakanyanya kuti vaonekwewo veipindawo muzviitiko zvakasiyana siyana veidetserekawo mukati mwendaramo yavo nekugara nevamweni veitawo zvinoitwawo ngevamweni.

Mazuwa no mundaramo yotorarama takutarisira kuzwa kuti toshandisa michini yemhando yepadera inonongirisisa nekutotorotesa zvirwere zvakasiyana siyana. Zvetisingakwanisi kuona ngemadziso edu asi zveida muchini yemhando yepamusoro yepadera dera inotidetseredza mukati mwekurarama kwedu.

Chirwere chemadziso chinofanirwa kuti chionekwe kuti chanasiriswa here nekuonekwe mishonga yacho nemitombo inopedzeresa kuti muntu akazwa madziso zvionekwe kuti warapwa here ngenguwa kuti madziso asashatirwa nekuti muntu asaite bofu, muntu akamhera aite bofu azvichanaki zvotokangaidza nyangwe magariro ake muupenyu hwake.

Chirwere chechukera chinoda kuongororeswa, neku ningirisiswa zvakanyanya, ndiana mazvikokota anoona nezvazvo. Ngekudaro, vano sise kuitawo zvino tarisirwawo nekupa antu mishonga yakasisirana nechirwere chechukera, mukati mendaramo dzevantu, nemagarire akanaka emunharaunda dzevanhu. Mushonga weNutrum unobetseredza kakurutu mukati meku..

Kune mitombo yakanase kunasirrirwa yakagwinya zvekuti inokwanisw kurapa chitenda Chechi kotsorwa , Gotsorwa guru rinofanirwa kuti upiwe mutombo unozi meltus , meltus inodetsera pakurutu panyaya dzezve chikotsoro nekurwadziwa kwakanyanya pachipfuva , pachipfuva panoda mishonga dzakadai ngeidzi dzakahwinya alandodi mushonga yeshe yeshe isina chainoshanda mukati mwemiri yedu .

Maphirizi ezaiteki anotibetsera kakurutu mukati mendaramo yedu. Kazhinji-zhinji tarwadziva ngenyama dzinenge dzeipanda. Tinokurudzirwa kuti timashandise nguva zhinji anotibetsera kupedza marwadzo nezvitikabezo zveshe zvinonga zviri mumwiri medu.

Mushonga weanekisiyamu unotiyamura maningi kudai ngezvakaita inga kubiribidwa. Kubiribidwa kupisha kwepamwoyo. Pamwoyo pakapishwa unozwa kubiribidwa, wozwa ingateyi pamwoyo padurururwa mvura inopisha. Hino anekisiyamu inozvipedza pamukuwo mudodori zuwa rimwe unenge watogwinya ukashandisa inozwi anekisiyamu inotidetseredza munezvakawanda pamusana pekubiribidwa mukati mwemwoyo.

Kukwira kana kudzaka kwechukera zvinope ngozi pamukaha kana kuti pamusoro pemukaha wemunhu zvokuningisisa luti chukera yakwira here zvinofanirwe kugara zvirimo nemushonga dzacho zvinofanirwa kugara zvirimo muchipatara kuningisisa kuti chukera yemundu yakanaka here chukera ikwakira zvakashata chukera yemundu unomwira zvashata zvee hino tinobonga anoita nezveutano.

Mitombo inorapa vantu veruzhinji inofanirwa kunasa kurongedzerwa pakanaka pakaoma pasizi kutamba kakurutu takaningirana nendaa yemamvura anonaya mamvura mupengo anondonaya tinotarisire kuti mishonga inenge iri yakarongedzerwa irimu nharaunda dzakasiyana siyana inge iri pakanaka pakaoma yakarongedzwa zvichienderana nema zina ayo nezveinoshanda mukati mendaramo nekurarama kwevantu.

Kufunda kwakanaka hama voye hino chiningirai mishongayo yogadzirwa mazuva ano kwane mishonga yechiyungu inotibetseredzavo inotendeswa asi inotiita kuti isusu tive neutano hwakanaka. Zvisina nzwetsve kana chiini asi tinondoonazve kuti mitombo iyi inotibetseredza kuti tigare takashamburuka inokasira kushanda kwayona nechipimo chayo hachizi kushata.

Zvekushandisa muzvipatara nemuzvibhedhlera zvinofanira kugara zvirimo, zvisaite kutambudzikira kana kuite kuzotsvakwa, zviro zvinogara zvakarongedzerwa zvakanaka kuitira kuti unoda kuzvishandisa asanetseka asi kuti zviinge nyore kuzviona zvichibatsira muupenyu nemuntaramo yevantu mukugara kwavo zvakanaka.

Vakomana nevasikana, ndombi nemajaha vanofanirwa kupindawo mukati mwezvekudetseredza mukati mwentaraunda dzakaita semisika kana mwakawanda vantu veibhuira vantu maringe nezveutano kuti zvinomboemeswa kanjani kuningirisisa kuti vantu vanohamba sei nekugara sei neutano kuti vantu vanozvihambisa sei kuti utano hweanhu hugare hwakanaka mukati mwekurarama kwevantu.

Mwana musikana unofanirwa kungwaririsiswa zvakanyanyisisa kana teitaura zvenyaya yendombi pakufunda kwadzo nepazveshe zvinenge zveiitika mukati mwendaramo yemwana wechisikana. Kubva kubungupengo reCovid 19 tino.....

Mitombo yakadai ngeyekurumba inosise kufanikiswa muma zvikwata zvakasiyana siyana nezvikundla zvakasiyana siyana kuitire kuti miiri yeanhu igare yakagwinya ,nekuti ana vakure zvakanaka. Hutano hunofanirwa kuti munhu agare akagwinya eyirumbawo mijawo nemitambo yakasiyana siyana inoitika mukati mentaraunda dzavanenge vakagara vanokurudzirwa kurumba kuti zvidetseredze mumuiri.

Kudhaya vantu vaishandise mitombo yakasiyana siyana kurapa zvitenda zvakasiya siyana. Ngekudaro tinokurudzirwa kushandisa mitombo iyi kuti tirambe takagwinya. Tisaramba teishandisa mitombo yechimanje manje iyo inokonzeserewo zvirwere zvakasiyana siyana. Ngatishandise kushandisa kwakadai ngekuti kunotidetsera mune zvakawanda.

Zvirwere zvakaita segomarara zvinorapwawo ngemitombo yakasiyana siyana , madziso anorapwa ngemitombo yakasiyana siyana yekudhaya mitombo yatinosangana nayo mushango tingandoinyenya kana kuiyeisa asi iyo mitombo inototidetserawo kutoishandisa mune zvakanaka ngatiningirisise mitombo yatinoshandisa tisanyanye kudakarire kushandisa mitombo irikunasiriswa mazuwano yekudhaya iyoyo ndiyoninotoshanda.

Dikiti chikafu chakahlamburuka mukati mwemwiri wemuntu tinosose kurya matikiti ngekuti anotipe utano hwakanaka zveshe nendikiti dzacho, kukanga kuite mutetenerwa zvinotidetsera mukati mwemwiri wedu masoja edu anomuruka uye kugutisa. Tonozvibonga kuti tinoungana teirya matikiti kubva gore reitanga kusvika reipera teirya matikiti anotidetsera mukati mwemwiri.

Kusimwa kwemimbiti yakasiyana siyana mukati mentaraunda kunotidetsera kakurutu panyaya yemitombo yechiantu inotidetsera zvakanyanyisisa mukati mekurapa zvirwere zvakasiyana siyana mukati mendaramo dzevantu saka zvinokurudzirwa maningi kuti tigare tine zvimbiti zvinotidetsera kurape zvirwere zvakasiyana-siyana.